Mon madwong tye gubyelo latin oruko gi cing ingut cinge oruko tiko madwong ingutte ki tiko mucweyo acwea oruku tye iwiye

Yo ma gipuro odok tung i cere, yadi matinotino mujing tye ka ngette ki dong gudo mutal ki dong lum lum

Kany ot matye i dog nam dok laco mubedo tye ka cero yeya dok tung i ot man ki dong got tye murumo ka ma gin man tye iye

Ati neno labut yeya ma cal cing tung kucel omako odo lacer ati neno pii ma i nam ki dong long pa ngat iyeya ni